Omuzungu ali kufukilira abaana amaadhi banaabe engalo, abaana bali ikumi na mulala. Enhuma gh'abaana waliyo omusaadha ayambaile tishaati ya bbulaaka nh'empale ya gure. Omuzungu ayambaile etishaati ya bbulu nh'empale ya gure..